Ɗo ni ɗum ɓiɗɗo debbo on oɗo joɗi o bamti hore mako o hippi hore mako ado lara hore man gasa, o mori gasa man o jimmiti ɗi nda oɗo jogi telefon, nda oɗo waɗi hondu mako ha alla kure hubugo telefon majum.

Ɗa aɗo lara ɓiɗɗo debbo on oɗo joɗi ɗow mota. Ha bonet mota man. Wato yeso yeso maga. Ɗa ɓiɗɗo debbo on oɗo waɗi toggol ɗaneyol. Ɗa oɗo waɗi sarla jutka oɗo faɗɗi paɗe bo marɗe nonɗe bodejum. Biɗɗo ɗebbo majum ni ɗo joɗi. Ɗa oɗo mori morɗi o rufidi ɗow yeso mako.

bongal d korwal latingal bongal masi tin jodirtengal ha nokkuje lamar ko ha der sare korwal ni do mari botte fere-fere goddo jodan ha dumudum jodata ha leddi nonno gam to wari dumma godo a tawan jummorto nder beldum denbokoral a jodan abaro denboha korwal majum on hautan on joda on dido ko ma on tatto korwal do mari faydajifre

Ndaa ɗo ɗum ɓiɗɗo debbo on, wanngini yeeso maako.A ɗo yi'a gite maako daneeje tas, ɗe ɗo laɓi .Ndaa o ɗo waɗi kaɓɓaliwol ɓalewol ,o wanngini kaɓɓaliwol ɓalewol ammaa wala ko wanngi haa maako ,tona kanjum a ɗo yi'a mo, to a larini , a anndi o boɗɗo masitin.

Nda ɗo mashin kosɗe ɗiɗi on ɗo dari ha ga'enn ha nder ni bado ewa mota ɗo dari surangolga fere marnga ba’ol dou be les nda mashin ha de motaji goɗɗi fere bo ha nder to machin kosɗe ɗiɗi don nder bote mudum yarugo goɗɗo hama hallu mari haje yahugobe nder jawal e de’ede.

Ɗo ni ɗum nokkure moftorde on, haa ɗoni a ɗo laara jawleeru mawndu. Ndu mawɓe mawɓe hawti haa muuɗum. Haa ɗo ndaa a ɗo ndara ballo ardiiɗo leddi Najeeriya Kashim Shettima o ɗo jooɗi haa aran, ndaa woɓɓe feere nasaara'en tato, ɗo heddi be maako.

Do derekejo on o wailiti o hokkiti bawo ado ndara gasa ɓale ha kurum ka o fauni da o wadi labol zamanu dabo ado lara noppi mako wangi da mo do o danejo bo tal da gasa baleha se wo’ini mo massin.

Ɗo ɗum Fula roɓe on.ndaɓe ɓe ɗo dou Dillugo. goto nder mabɓe ɗou odo jogi boro, goto bo ɗo jogi fandu. joguɗo Boronini alaran Lemse ɗe oɓorni Marɗe tobɓe tobɓe'on. onbo oɗo waɗi Rigawol ɓalewol be nanta Gudel marngol nonde olum be nanta jilliɗum be Ɓokko ɓokko.

Laru hado a yi an ɓiɗɗo debbo surbajo odo borni limse pulaku da nonde pl limse majum da bo do wadi hunde wonde fere babo royal ni pat dum pauna on je faunorto be mudum o wurti bo vo’ini mo mastin.

Ndaa haaɗo ni a ɗo laara maadi banki Jais ndaa mootaji ɗo dari sera muuɗum, ndaa masinji bo ,ɗo ewa haato. Haa kombi mahol man, masinji kosɗe ɗiɗi. Banki Jais ni bote maaga nga ɗo mari boteji fere-fere ,latin ɗum aranni banki on tokkotonga deydey no cari’a diina islama walliniri haa filafilta. Nden bo hanga nga jabataako ceede ndiyam wato ceede karamɗe.

Ɗo dum dstv on, dstv dikoda wato dstv dikoda hunde on naftirtende ha ɓe hautirandum on be tv ngam larugo tashaji televijin ɗum lesdi yaasi ko nder sare man ngam larugo habaruji duniya ko nanta kasedji fere-fere nda rimot majum bo, rimot ɗo naftira ha chanjugo tashaji man ko ɓeddugo sauto.

Nda leda biredi be bombita be madara pat majum ɗum ɗo mari himmiɗinare masitin ha nge'ndam ɓi adama ɓawo biredi ɗo to'a nyami nga ananan a hari madara bo wallan be bombita ɗo wallan ha bezdugo ɓi adama iyam, sembe, ko nandi be majum.

Ɗo nda mota manga on mo ta manga tankowa lawol, nda lawol a ɗo lara lawol kesol ɗum mota man ɗo tanka, mota manga mota man nini kugal maga tankugo laabi, bote maga fere-fere nder maji tankugo laabi bana ni, a tawan to tanki lawol, lawol majum ngol woɗa, ngol nanan waoɓe motaji nanan ɓeldum wa'ugo.

Hmm ee ndaa tummuɗe, tummuɗe "gudaa" jowi, ɗe fuu bo ɗe suddirama bee nanta mbeɗu, "kala" gootel fu bo suddiraama bee mbeɗu. Tummuɗe ɗo mari bote feere-feere, ɗo wartiree kosam koo kuroori koo gawri koo nyaamdu. Tummude ni ɗo mari faaidaaji feere-feere ngam to a waati nyaamdu on ha tummude maa wonnataa. To kuroori koo konanndi bee majum pat wonnataa nyaamdu ɗo furo tummude ni ɗo mari faa’idaaji ɗuɗɗi.

Nda ɗum sare on ma pindire masin, ha sare man bo aɗo lara windo ɗo maɓɓiti windoji ɗiɗi ɗo maɓɓiti ha dou to, sare man bonde ɗo filiti be mahol ɓe waɗi jamɗe fere ngam hala rentugo hore ta goɗɗo wa’a sare majum, nda goɗɗo ɗo dari ha kombi sare man oɗo jogi sauru.

Ɗooni a ɗo ndara ummatoore ɗuunde masitin, ɗo mofti haa nokkuure moftorde. Ndaa ardiiɗo jam'iya APC mo jiha Kano, waato Abdullahi Abbas hanko fu, daamo o ɗo habda nyobbugo gaarewol maako. Abdullahi Abbas o laati, hanko on ardiiɗo jam'iya APC mo jiha Kano.

Nda ɗo hoto Ɓiɗɗo debbo on ɗo joɗi ha dow keke nyotugo nda Ɓiɗɗo debbo ayi yan oɗo waɗi rigawol boɗewol nda oɗo waɗi hufnere balere, oɗo tigi oɗo dow keke man bo keke wa marnga inde siga keke ni ɗo mari mboteji nder majum nyotugo limse borna ngam hisna goɗɗo dillugo bandu mere amma to nyoti ɗo ɓorna a tawan bo.

Ɗudum ballo ardiɗo lesdi Nijeria on kashim Shetima be nanta gomnajo jiha kaduna Malam Uba Sani ɓeɗo jogi alluha andingo ummatore nden nda polis mo hakilanta ɓe njamu Kashim Shettima man ɗo dari ha ɓawo mako ha nokkure wanne fere.

Ɗa ɗum deftere on de tauhiɗi. Winɗiranɗe be nanta demgal arabia. Ɗeftere tauhiɗi ɗeftere on ɗe jangita hala goditingo jawmirawo bangiɗo. Ɗe shek Muhammad Abdull wahabu mo winɗi. Mo lesɗi Sauɗi Arabia. nɗen bo deftere on marnɗe saman masitin, latugo nɗe ɗo goɗitina jawmirawo bangiɗo.

Do dum leeso on lesso da katifa ha dow leso majum lewalugo do leso do mari boteji fere-fere aran godo to wali nanan beldum masitin hisan bo kujeji fere-fere hauti be gatan de nyu’i, ko mbodi, misalu ko yare, nden bo o hisanna pewol gamto goddo wali ha leddi pewol nangan dum amma to wali hadoo pewol nangata dum.